Ame aɖewo le seƒoƒo ƒe agble me. Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka. Wo katã wo bɔbɔ eye wo le seƒoƒoawo me dzram ɖo. Seƒoƒoawo nya le kpɔkpɔ. Nyɔnuawo do awu yi ke amadede nye gbemu ke wo katã wo le seƒoƒa me dzram ɖo.

Yevu nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe afi sia. Edo awu ʋi ye nuyibɔ to eme. Ɖevi ade ƒoxlae eye wo le woƒe asi. Eɖɔ gaŋkui yibɔ.

Ame ene aɖewo le gota. Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka. Ame eve le sɔ aŋgbaƒuƒu aɖe dzi ke ame ɖeka do awu dzɛ̃, ame ɖeka hã awu ʋi ɖe dzi, nyɔnuvi ɖeka do awu blutɔ.

Yevu aɖewo le teƒe sia. Glasi kple agbale le kplɔ dzi. Amerika dukɔ ƒe flaga le megbe. Ame eve nɔ anyi kea me etɔ̃ tsi atsitre. Ame ɖeka do awu ʋi eye ame ɖeka doa si ɖe dzi.

Ame aɖewo le zɔzɔm to gbeƒuƒu aɖe me va yina. Wotsɔ bagiwo ble dɔ aŋtiɖiɖi kple dzowɔtɔ va yina. Ke wotsɔ nu woƒe tawo. Ame aɖewo hã wotsi tsitre ɖe ati gã aɖe te

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le afi sia, ele aƒe me, ebɔbɔ le sola panel aɖe ɖe asi, eŋu ƒe battery wome atɔ̃ le egbɔ, ɖewoo le yibɔ eye ɖewo le ʋi eye atsixɔ gbemutɔ hã le teƒe ma

ame etɔ aɖewo le afisia le dɔwɔm wóle gliɖom woɖó asiwui woɖuɔ kuku hã wodó awu blɔtɔ eye ameɖeka ɖɔ kuku dzĩ

Ɖevi aɖewo va tsikuƒe. Woƒe xexleme le ene. Ɖeka do awu yike ƒe amadede nye aŋutsiɖiɖi kea me ɖeka ƒe tsikunu ƒe amadede nye blɔ.

Ame gbogbo aɖewo le afi sia, wole zɔzɔm, ɖewo do awu yibɔ eye wodo kuku dze, ɖewo hã wodo awu yike hã be amadede nye aŋutiɖiɖi eye wolé ati siwo woŋlɔ nuwo ɖe wo dzi ɖe yame.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe afisia, eda ata ɖe ata dzi, edo awu sike ƒe amadede nye bluɔ eye aŋutiɖiɖi ƒe dzesiwo le eme. Atsikutsetsewo le afisia fũu le egbɔ, ɖewo le aŋe kusiwo me; tomantos, atadi, atɔtɔ, peya wole egbɔ fũu.

Ame aɖewo le aƒeme. Ŋutsu aɖe le kaɖi si wotsɔ ʋe ƒe ŋuse tsɔ wɔe le afi ma. Ye ɖevi wɔme adre le afi sia. Ame tsitsi etɔ̃ le afi ma. Nyɔnu aɖe ɖo asi ali le megbe ke nugometsi le wo gbɔ eye wo le akaɖia gbɔ le ekpɔm.

Ɖekakpui aɖewo kple ɖetugbui aɖewo le ʋe ɖum. Wosa nanewo ɖe afɔ, ali kple abɔ. Amadede vovovowo le woƒe nudodowo me, dzi, ʋɛ̃, blɔ, aŋgbaɖiɖi kple gbemu.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi do atalegbe kple abɔlegbe yibɔwo ele asi tem ɖe kɔmputa dzi ke ebla gaƒoɖokui sikatɔ ɖe alɔnu ele dzisasraxɔ dzi eye ŋuwo le egɔme tom.

ame etɔ̃ le teƒe sia wóle dɔwɔƒe ame eve le gakpo ɖe asi ameɖeka tsitsitre le nane ɖe asi eye kuku si woɖiɔ la nye amadede yi eye ame eve ɖiɔ gaŋkui wóle asiwuiwo me eye wodó awu lɔbɔ si nye dzɔkplemeƒi

Avɔ gbogbo aɖewo le afi sia, wole amadede vovovowo eye wobla wo ɖe aŋe vovovowo. Amadede siawo nye dzɛ̃, yibɔ gbemu, aŋgba ƒuƒu, aŋgba mumu kple aŋuti ɖiɖi.

Ame wɔme adre wo le xɔ ta le dɔ wɔm le ŋdɔkutsu ƒe ŋuse ŋu kea me eve le tsitre am eve hã bɔbɔ nɔ anyi. Ame ɖeka bɔbɔ le nane tsɔm ame eve tsɔ akɔ ke ame wɖme ene woɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖiɖ ke awu si ame atɔ do nye gbemu kple.

Ŋutsu aɖe nɔ aŋtsiɖiɖi ŋego aɖe dzdi do atalegbe yibɔ kple abɔkpi yibɔ ele kɔmpita ɖe at dzi. Sola panel aɖe le bentsi dzi le axa dzi nɛ eye batri hã le bentsi la dzi. Kaƒomɔ le eme.

Ɖevi aɖe le nuɖuɖu kɔm de nu me na ŋutsu aɖe eye ŋutsu la tsɔ aɖu xɔ nuɖuɖu la, eɖɔ gaŋkui, ŋutsu la do awu eye…nuɖuɖu le kplɔ dzi fuu.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi hede me xɔ aɖe. Kotoku le wogbɔ. Ɖevi siawo ƒe xexleme nye adre. Ɖewo le nu kom eye wonɔ anyi ɖe agbaflɔ dzi esi wotsɔ liana dzie.

Yevu aɖewo tsi atsitre ɖe teƒe sia. Ɖewo ɖiɔ kuku ʋiwo ke ɖewo hã ɖiɔ kuku dzɛ̃wo, ɖewo do awu lɔbɔ̃ kple atalegbẽ gbemutɔ eye wo katã woɖɔ gakui eye wo katã wodo asiwui yibɔwo.

Maɖewo le lãmesefefe wɔm. Ame ade do dziwui ʋi yi ke fli yibɔ to wo me. Eɖewo do afɔkpa yibɔ yi ke enu ʋi to wo me ey eame ɖeka do fɔkpa dzi. Ame eve nɔ anyi kea me ɖeka tsitsre wodo awu yi ke nye gbemu.

Yvu aɖewo le du aɖe me le gbe me. Atiglinyi yibɔ lolo eve. Ɖeka le woƒe ŋgɔgbe ke ɖeka hã le woƒe megbe ke yevu ɖeka ɖɔ gaŋkui le ŋua me.

Xɔ aɖe kaka keŋkeŋ le teƒe sia. Xɔgbanuwo kple atiwo katã si li keŋkeŋ ke wobla ka yibɔ aɖe hã da ɖe teƒe sia. Detsi aɖe hã le megbea.

…ŋu geɖee le teƒe sia, ŋuwo sɔgbɔ ŋutɔ, aƒea ɖewo hã wofia keŋkeŋ. Ke ame aɖewo le mɔdodoa tsom hegbɔna ɖe teƒea, ŋu aɖewo hã le mɔdodoa dzi zɔm va yina.

Nyɔnu aɖewo le tsi kum, ɖewo bɔbɔ, ɖewo tsi atsitre. Ŋutsu eve hã le afi ma. Eŋu lɔbɔɔ aɖe tɔ megbe eƒe amadede le dzĩ ke ŋgoawo le yibɔ, dzĩ, blɔ kple aŋtsiɖiɖi.

Nyɔnu aɖe bla ta do awu blɔ tɔ fli ʋi to eme ele hɛ ɖe asi. Kusi le egbɔ ke gatsi le nutɔgba me le ga mlekpi dzi aka hã le eme.

Nyɔnuvi ene le teƒe sia, wole aƒeme, ame ɖeka lé silava aɖe ɖe asi, wole nu ɖum le eme, ke edo awu blɔ tɔ, ame ɖeka hã bla ta kple avɔ eye wole nu kom.

Hutsu ɖeka kple nyɔnuvi eve kple ŋutsuvi ɖeka wóle nusrɔm, woziɔ ɖe kplɔ sike ƒe amadede nye aŋgba ƒuƒu ŋu, nu dzĩ kple yi kple tsinono le kplɔ la dzí, hutsula dó awu blɔ tɔ

Kpovitɔ aɖewo va yina wole awu yibɔwo me kple afɔkpawo. Wodo asiwuiwo eye woɖɔ kuku. Ame ɖeka hale nu klɔm do ata legbe aŋutiɖiɖitɔ eye wòdo awu ɖe dzi. Ame ɖeka tsi tsitre ya hã do ata legbe kple awu yi ke nye aŋutiɖiɖi.

Yevu aɖewo le teƒe sia. Ɖewo bɔbɔnɔ anyi kea me eve tsi atsitre. Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka. Agbale kaka ɖe wo gbɔ le ekplɔ dzi. Amerikatɔwo ƒe aflaga le woƒe ŋgɔgbe.

Nuɖuɖu aɖewo le agba me. Abladzo tɔtɔ, mɔli kple ayi ɖaɖa, salaɖi, makaroni, lã tɔtɔ, koklozi ɖaɖa kple sabala ɖe wotso.

Ame aɖewo le teƒe sia, wonye nyɔnuwo sɔŋ, woƒe xexlẽme le enyi. Wodo awu legbe dzɛ̃wo eye wotsɔ avɔ blɔtɔ sa ɖe kɔme. Wodo dzonuwo eye wole asi hedo ɖe dzi, wotɔ ɖe solar panel aɖe gbɔ.

Ame aɖewo va dɔyɔƒe, eve tsɔ vi ɖe asi eye wobla ta. Dɔnɔdzikpɔlawo nɔ anyi eye wole nuŋlɔm ɖe agbalẽ aŋutiɖiɖi tɔwo me. Dɔnɔdzikpɔla ɖeka tsi atsitre le nuŋlɔti ɖe asi.

Ame geɖewo le kuteƒe. Ɖaka si ƒe amadede nye avumikɔla le anyigba. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔ nu. Ke ame siwo le teƒea nye yevuwo. Akpɔ ameyibɔ ɖeka hã le tsitre eye ameyibɔ ɖe hã wonɔ anyi.

ma aɖewo tsi tsitre ɖe ƒesia meɖeka do awu yi ɖevi aɖe hã dó eye nyɔŋu aɖe hã do awu dzĩtɔ dó atalegbe yibɔ ɖeviaɖe do dziwui yi wóle ame andre

Xɔ aɖe me ƒe dzedze me. Zikpui dzowɔ etɔ̃wo le afi sia. Kplɔ aɖe hã le afi sia ƒe amadede nye yibɔ. Atsikutsetsewo le agba ʋi aɖe me le kplɔ dzi ke agbalẽwo le kplɔa te. Seƒoƒo aɖewo le afi ma.

Nyɔnuvi aɖewo le agba babla vovovowo ɖe ta zɔzɔm. wota avɔ ɖe akɔta. Wode dzonu kɔ eye wosa dzonu ɖe alɔnu na wo.

Sukuvi aɖewo le teƒe sia, wodó awu lɔbɔ ɣiwo ameɖeka ɖiɔ gakui ke ameɖeka hã le nuŋlɔti ɖe asi le nuŋlɔm ke ɖewo le dzɔdzɔmenutinunya srɔm le nusrɔƒe

Ŋutsu eve le teƒe sia ɖeka bɔbɔ tsɔ akɔ, eɖiɔ kuku ʋi kple gakui. Ame ɖeka tsi atsitre eya hã ɖiɔ kuku ʋi eye woɖo gakui hã. Wo katã wodo atalegbe dzɔ kple meƒuiwo.

Dɔwɔla ɖewo le dɔwɔƒe gã aɖe. Wo le dɔ wɔm le mɔ aɖe ŋu. Woɖɔ kuku aŋgbaɖiɖi tɔ ke ɖewo hã ɖɔ kuku. Ɖewo le ka ɖe asi eye wodo asiwui.

Yevunyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe dzodoƒe, agbawo ƒo xlãe. Edo atalẽgbẽ dzẽ eye woziɔ ɖe nuɖakplɔ yi ke nye gbemu ŋu. Seƒoƒowo hã le kplɔa dzi eye kaƒomɔ hã le egbɔ. Gatsi wotsɔ kui kplii.

Yevu aɖewo le afi sia, wodo avuvɔmewuwo, amea ɖewo hã ɖɔ kuku, ame ɖeka lé gbeƒaɖemɔ ɖe nu. amea ɖewo tsɔ ati ɖe asi eye woŋlɔ nu ɖe wo dzi kple nu yibɔ kple nu dzɛ̃.